i a refa nga kam meene tamit a refa nga no xalis fee nu neɓa o kiina buga nga raw ka leya yee temps bugum no leye ndaw ne nama watit kaa ndaa in ne i leyit ina meeke ka i leya nga o rawa nga junni o ngoola nge xona nga o rab diid teg taaga teemed kon ca veux dire benefice teemed ten i njengu teen na junni laa in naaga i mbi tan o rawa nga cunni ɗik temeeɗ ɗik o tega teen temeed ndika ten refu benefice faa a refa nga fukki junni yaam ka i ndawan fukki junni junni ten refu benefice faa ke ne de ñaanj nina tan ka i mbiyan nan njeti caabi cent mille ñaar fukki junni cunni ndik ten na refa taaga benefice xa benefice faaga koy ka tegel maana a bindel i mboka tin no xalis yeeni saay ko ga'a xaa bug na xalis fa mayu a doya nge tamit o xot na xalis faana mbekoog na benefice sa fokatin fo xalis fee yaay fee nu mbokat ran ndetoyo